Which physical activity dey bring you joy and why e dey give you joy? Me I no fit play football or run like that bit make I tell you pipu dey wey like sports and dem dey enjoy am well well dem dey find joy for running and dem dey like m if dem dey play ball or even to dey dance because dem dey feel free na dem dey exercise their body stay healthy like dey wan make dem keep fit nau you know that kind ting nau but me I no dey like that the kind ting wey dey give me joy as I no fit play football na but I dey appreciate the benefit of but I no fit okay ball the kind ting now wey me I dey get joy to do na like make I dey solve puzzle make I dey play chess I like to dey play ludo all those kind mind games all those kind tings eye I like to dey do make e dey keep my brain sharp me I no get physical body to dey run to dey do all those kind tings no no no I no fit and I even slim sef no be say I get body like that but you see the one why go dey make my brain sharp Omo I dey like that kind I dey like e that kind game na wetin me I dey find joy na wetin dey give me joy be that I dey like learn new tings e dey like make my Brian dey make my brain dey wide I dey like that kind ting and I dey like talk to pipu I dey like talk to pipu of I dey talk to pipu that time If I dey make I learn one or two tings wey I no even know before me I dey like that kind na wetin dey give me joy be that I dey like am if we plenty and I dey like do am with old Pipu oo I swear I no know why but I dey like do am with old pipu because those pipu dey don see tings dey don see life so if we dey play all dis kind game with the like ludo if you dey okay ludo with dem now mo e get some kind sense wey those pipu dey do wey you no go even know aha na dis old man get dis kind sense like dis na wetin me normally na wetin dey give me joy be that na wetin dey give me maximum joy and I fit do am anytime anyday.

Who dey make me feel valuable for my life and how dem dey do am make I answer dis your question. pipu wey dey make me feel valuable na pipu wey dey support me, pipu wey dey encourage me, pipu wey believe me like dey believe me die Omo na dem dey make me feel valuable na dem dey show me sey I mata dem dey show me sey I get worth dem dey lis ten to me if I dey talk and dem dey even care about my feelings dat kind ting dem dey dem dey help me achieve my goals too na those kind pipu na him me I believe sey dey make me feel valuable and na like dis dem dey take do am na dem dey make me feel sey I no even dey alone sey I get pipu wey dey support me dat kind ting pipu wey dey praise me when I do good tings dem dey motivate me to do beta like dem dey motivate me dem dey push me make I make I make I be beta version of myself make i no just be dey d way I dey na dem dey make me feel valuable and yes dem dey show me sey I get purpose for dis life dem dey show me sey my life get value na so dem dey make me feel and na so me sef I dey feel sey I dey valuable but na dem be my rock na dem dem be my support system na dem dey make me navigate through life like dem dey dem dey put me through for some kind tings even if I misbehave na dem dey call me back show me sey you no suppose do dis ting like dis you no suppose do dis ting like dis na dem dey make me feel sey I fit achieve all my dreams na dem dey make me belief sey I fit overcome anyting wey dey worry me for dis life omo I dey appreciate those kind pipu o and those pipu na family my popsy my mumsy my best friend. Omo I love them Iike those pipu na dem be my backbone if no be them for dis life even me I no even for know how I for survive those pipu dey really help me and I dey really thank God for them everyday even my mumsy younger sister sef she follow she follow join Omo dat woman try for me oo she dey really support me anyting wey I talk sey I wan do for dis life omo if I tell her like dis she dey always tell me yes you fit do am you fit do am no let any no let anybody discourage you you fit do am I really thank God for those pipu I appreciate them one love

Wetin fit make me get peace of mind for money matter? Na big question be dis one oh. Omoh! to get peace of mind for money matter, e no easy oh. But omoh, e start e start with make pesin dey make pesin dey spend according to wetin the pesin get. Make pesin no dey spend more than wetin ein get. Na dat kain tin dey make pesin get peace of mind. In anything wey pesin dey do, make the pesin get budget. You no fit like you go write the tins wey you wa do down. You go write am down, put the amount, put the total. Dat way, even if money enter your hand, you don already know wetin you wan use am, you don already know wetin you wan use your money do. So, you no go even use the money do another tin wey no dey dat your list. I know sey the tin dey hard to follow, but dat kain tin, if you no dey if you no dey focus, if you no if you no get wetin you wan achieve, omoh you go juz deh spend-spend money. Money go juz enter your hand you go juz dey spend-spend am anyhow. An dat kain way, e no e no e no e no follow. Pesin go juz, pesin mind go juz dey up every time. You no go even know wetin you carry money do. An again, you need to dey save small-small. An again, make pesin no dey even carry, make pesin no dey carry debt for head. Debt no Debt no dey help for peace of mind at all. An how you dey save small-small, even if something urgent, something wey you no expect, even if the tin happen, at least, you go know sey okay you get small savings wey you fit use handle dat kain tin. Omoh, na the way to dey secure peace of mind be dat oh. Dat way sef, you go reduce wahala for your head. You go even feel more you go even feel more gallant, more safe, an you go even dey enjoy your life. You fit still even even um um ask advice from pipu wey don like pipu wey wey get pass you, make dem put you through, an you fit even learn more from dem sef. All dos kain tins, omoh you go juz get peace of mind, no nobody go dey pressure you. Nobody go dey put carry wetin you no need come sey make you buy make you buy. No. You go even dey more confident, like your your your confidence go choke. Nothing go nothing go do you becos you know sey anyhow-anyhow you dey save, anyhow-anyhow you dey do wetin you suppose do with your money, you no dey juz spend money anyhow.

Which kind feelings I get for juju and how I tink sey e dey affect society and pipu culture? Na big question be dis one o. Juju na, na very serious tins, tin and e get different meaning. Some pipu dey fear juju, some pipu tink sey na evil tin, na darkness. Dem dey even associate am wit bad bad tin, evil spirit and curses, but na differen story for some pipu wey dey practice am sha. Dose pipu wey dey practice am dey see am as sometin wey connect dem wit dia ancestors, spirit and even nature sef. Dem dey use am for healing, some pipu dey use am for protection, some pipu too dey use am for guidance, like dey dey use am tek guide. And juju dey affect pipu culture, na part of pipu, na part of Africa heritage o. Na way to preserve, na way to take keep our culture and tradition. Juju dey show for pipu belief, for pipu, for pipu history, na way to understand dia own world be dat and dia own self. Some pipu dey even follow spirit and dia ancestors tek talk trough dat same juju. Den dey see am sey na way to tek show respect and to tek tank dia ancestors. Some pipu too dey use dat juju tek do many tins. Pipu wey dey use am for healing dey, pipu wey dey use am for protection dey, pipu wey use am tek guide dia self, den dey. Some pipu believe sey juju fit solve dia problem, fit bring dem good good tin and some pipu feel sey dat same juju fit protect dem from from from bad tin. Na co um serious belief and ritual sef dey follow, na so di juju tin tek be. Juju get many side effects o, e get many side, some pipu dey misuse am sha. Some pipu dey use am do, tek do bad bad tin, but some pipu dey, some pipu dey fear am base on all dis kind belief na, sey di juju get bad reputation, no be sometin wey good person suppose dey follow do. I no know if you understand wetin I dey try talk, some pipu too believe sey na way to tek promote our, our culture and to tek even respect sef, na so juju tek be o.

Wetin I dey feel during spiritual activities. During spiritual activities, I dey feel I dey feel calm and I dey get peace. dat kind sense of connection now someting wey big pass me so our ancestors. na wetin I dey feel for; example now wen I dey pray or wen I dey meditate, I dey feel like sey I get focus for wetin I dey do. I get sense of clarity and purpose; na him I dey get. I dey feel like sey I dey one with wetin I believe. na powerful way to take connect with my God. like dat e dey bring me peace and e dey make dem get um sense of comfort. na so I dey feel and e dey even reduce my stress like I just pray like dis I dey feel like sey dey don comot someting heavy from my back. na so I dey feel during spiritual activities my personal um like one on one experience oh. like my way to connect to someting deeper and dat ting wey get meaning and your way to find purpose na like na powerful way to take um show love self and dem kindness you understand dat kind ting, like if I dey pray now e no get as anyting wey noting wan dey do me wey I go dey tink of any other ting other than dat prayer wey I dey pray base on sey, I dey pray and If I finish to dey pray for dat moment, noting anybody wan tell me wey go vex me. noting anybody wan tell me I go just dey I go dey happy my mind go dey calm I no go wan follow anybody talk na so e dey noting fit distract me and again if I dey fast for example now if I dey fast I no go like insult anybody. I no go like talk to anybody base on make my fasting no go spoil. I go dey more coordinated if I dey engage for all those kind tings dat na fasting now for example i dey dey more coordinated I go just dey myself make noting go spoil my fat for me.

Wetin my parent contribute to who I be today and how I feel about dia roles like about dem roles my parents don contribute plenty tings for who I be today oh. Dey, dem dey teach me dey carry me with love with care. na dem teach me all de good tings wey I sabi today. na dem show me sey hard work na de main tings to success be dat. dey don sacrifice plenty ting for me. dey provide for me, dey don support me, dey don encourage me plenty plenty ways. dey don even help me grow my my talent sef. na dem be my backbone. na dem dey support me. na dem be my light. I dey always feel grateful for dem. I appreciate dem everytime for all de sacrifice. I dey always tank dem for dia role wey dey play for my life. na dem shape me into who I be today and I dey proud of dem. I dey proud of how me myself I dey. my parents na my first teachers na dem teach me all de first tings I know. na dem dey show me love na dem dey support me even till now sef na dem help me grow. I dey appreciate my parent well well oh. na dem be my everyting. I dey anyway tank dem for dia own light for dia support for everyting wey dem do to me dey even take me. na dem pay my school fees. na dem carry me go school. na my mumcy bin dey wake me up every morning make I go baff make I prepare go school if I come back if i come back from school I go see sey food don ready. na she dey cook for me she dey provide for me na my popsy dey pay my school fees like if I get assignment wey need money na dem go give me they money wey i go tek do my assignment and dey no dey complain anyting. wen dem get, dem go give me if I do someting wey no good dem go flog me. I know sey all na love so dat I no go continue to dey do dat bad ting wey no good again. na so dem take raise me and I dey happy sey dem raise me like dat because if no be dem na only God know wetin I fit don turn for society today and anybody wey dey see me e dey always tell me sey I get respect yes I get dat respect because of my parent no be because of anyting Omo my papa, my mama and papa dem try for me oo dem try for me no be small

Who be my role model and how dem dey inspire me to be to be good person my role model na pipu wey dey inspire me with dia life dem values and even tings wey dey don achieve. dem dey show me sey hard work and passion na de main ting to success be dat. Dem dey teach me sey to dey kind and to to dey consider pipu feelings na very necessary ting for person to get dem dey inspire me to be beta person by even dem with dia own way of life sef. dem dey show me sey to be good person dey good. dem dey show me sey I fit overcome anyting wey dey worry me for dis life and I fit even achieve my goals. dem dey encourage me to do tings wey I feel sey I no fit do so dat I go fit learn from my failures and I go continue to dey push. I no go just give up like dat dem dey remind me sey every life dey mata and every person must get value. my role model dey inspire me make I dey pursue my my dream, dem dey show me sey with hard work I fit even make my dreams come through sef. my dreams no go just die like dat. dem dey teach me sey if I dey humble and if I dey grateful for everyting wey I get and towards pipu wey dey around me sey notin wey go hard me to achieve sey e go be like positive impact dem dey inspire me sey make I dey on my best behaviour. dem dey show me sey hard work and passion sey with am sey I fit achieve greatness. dem dey encourage me to stay focused dem dey encourage me to always dey motivated. na dem dey even motivate me sef. dem dey always push me na dem dey inspire me dey show me everyting wey I dey do na dem dey show me sey with values and principles of dis life, I fit get beta life. dem dey teach me sey life dey precious and every moment dey count dem dey inspire me to sey make I dey make most of my life make I dey pursue my dreams make I no just give up. Dem dey always inspire me sey I fit achieve anyting wey I wan achieve for dis life.

Wetin spiritual leaders dey impact for my life and how I tek feel about am. Spiritual leaders dey impact plenty tings for my growth o dem dey guide me for my spiritual journey dem dey teach me new tings dem dey show me sey dem get wisdom and dem dey know pass me. Dem dey help me understand myself well well. dem dey make me understand my purpose and dem dey dey make me understand my relationship sef follow dem get. dem get dem dey impact no be small sense dem dey impact for my head. dem dey make me believe sey with dia own experience and tings wey dey don see, I fih geh beta life so I go learn from dem. dem dey show me sey life get meaning and life geh purpose and I get role to to play in making. I get role wey I go play to make dis life be beta place I dey always feel grateful for dem I appreciate dem well well for dia wisdom and for de sense we dey put for my head I dey feel like sey dem dey help me grow and dey dey help me sabi mysef well and dem dey help me to become beta pesin. I dey feel connected to dem, I dey feel i dey feel like sey dem even be my family sef. dem dey provide support for me sha and dem dey help me wheneva I dey face one or two problems like dat and na dem dey always tell me wetin to do and wetin I no go do na so I dey feel oh I dey feel blessed like. Omo God really love me to send dem come my way because no be small impact dem dey impact me dey don impact for my dey don impact me well well all dis dis life wey I dey live so if I dey count my blessing, I go count dem join because no be small help dey don help me. After my parent, na dem and and I feel sey I feel sey dey go God go even bless dem and dey go even fit do more because on how I dey shift like on how I dey comot for from where I suppose dey, dem go call me back to order sey no I don dey leave God side.

Make I tell you about someting wey happen between armed forces and civilians and how I take feel about am, armed forces engagement and civilians no fit civilians no dey easy imagine sey dem deploy soldiers make dem handle protest or riots den dey come begin dey tear dey fire tear gas for pipu eye dey shoot shower bullet some dey even use bullet shoot pipu sef no be small gbege be dat naw. pipu go come scatter pipu go dey shout some pipu go even dey cry sef soldier suppose dey protect pipu dey no suppose dey follow civilians dey drag civilians fit even loose dia life and dey fit even wound bad bad sef. na suffering dat one dey bring now. I dey feel bad for de pipu because dem dey suffer and dem go come dey cry. na time for us to dey get calm and peaceful way of settling fight. we no need dey fire tear gas. if dem sit-down make dem talk make dem find solution no be shooting no be tear gas no be vawulence na him go bring um situation. na so de ting dey go no e no suppose go like dat. armed forces engagement with civilians no dey solve problems na more problems de ting dey even bring sef and na time for for us to change na time for us make we dey make we find beta way wey we go take dey handle our problems. our fight makes we dey even pity pipu sef dey make we dey even observe pipu make we dey even carry pipu life like sey na our own life. make we dey care for dem no be to dey cause wahala up and down. na time for us to find solution na time for de soldiers make dem work togeda make dem find how dem go dey take to settle fight with soldiers no be de one wey dem go just come just come dey fire tear gas for pipu eyes de ting no good e still dey even cause eye problem dey shot pipu rubber bullets um no go shoot person if de person con wound nko wetin you go do you want talk sorry know nau you suppose get better way to finding solutions to all this kind tings I dey feel bad o I no dey even like am at all the thing dey make me cry sometimes sef

For dis picture wey una dey see so e be like sey na community cleaning wey dem dey do for dis picture. Everybody dey carry cutlass dey carry rope pipu dey use drag dey carry de grass wey dem dey cut and dem dey wear de same uniform e mean sey dem dey organised and na someting wey dem take time plan do so as dey comot like dis from different houses from different places dey come togeda make dem fit clean de environment so dat dem go fit avoid sometings like sickness like mosquito like malaria because dis kind place wey dirty wen bush plenty animal fit live inside. poisonous snake fit dey live inside and e no good for our children e no good for us make someting no bite us make someting no do person make person fall sick go enter hospital. so dis clean up now dey very necessary and na why dey come togeda wear uniform dem dey organised dem dey try hard so dem go cut de grass use spade and cutlass dey make sure sey everywhere go dey alright na dis kind ting dey bring pipu togeda dem go come togeda do dis kind ting as dem dey do am. so dem dey first with each other laugh dey create bond with each other. for dis community na pipu for different houses different homes come out come dey clean and e be like sey environmental cleaning dey dey wen dey don set aside- dey don plan am well na why dem dey very organised. Dem dey even talk to each other dem dey talk about de environment dem dey fit put head togeda wey dey fit do wetin dey wan do make e good for everybody and na dis kind ting wey we suppose do to add our own sense for make dis country beta ni. i be everyting be government. government go do dia part we sef we go follow do our part. so dis small small tings wey we fit do clean de environment to cut grass so dat we go fit dey and get peace of mind make someting no dey pursue or bite person for night or for afternoon wen children dey play. so na dis kind ting wey we suppose dey do to keep our community clean keep our environment clean. no be everyting be government we sef we suppose dey keep our place too so dat noting go do us our duty be dis citizens as good citizens of our country.

As Oga wey I be wetin I go ask pesin before I give de person work na different questions I go ask o I go ask different questions make I fit understand de person experience make I even understand wetin de person sabi and make I even know if de person go dey okay for de job. if de pesin go fit sabi de work well wey I wan make de person do for me. some kin question wey I go ask na wetin you know about our company and why you wan even work here you go tell me about yourself and wetin make you feel like sey you dey fit for dis work wey you wan do. wetin be your weakness wetin you fit do well well and how you go even take handle wahala if wahala come and I no dey. you go tell me about tings wey you don experience before and how e take dey in line with de work wey you wan apply for. wey you wan make I give you. normally, if you dey tired how you dey take handle how you dey take handle your tiredness and again if you know sey time no dey for you to dey do someting how you dey take handle am wetin you wan achieve for dis life and you feel sey dis work wey I wan give you go help you achieve am. how you dey take work with other pipu and wetin you sabi about working with other pipu? wetin you know about dis our industree and how you feel sey you go fit contribute for ham tell me about de time wey you face challenge and how you tek pass dat challenge dat time why we go employ you and wetin you feel sey you go fit bring come out company if person come come cast you how you go take handle with de person casting and wetin you feel sey you go do to improve wetin be your expectation from dis work wey I wan give you and how you go even meet de expectations sef how you dey take manage your time and you go tell me about your education you go school and again wetin you go fit do to take continue to dey learn so dis question na wetin me I go ask o make I fit know de person well well.

How person husband or wife fit support dem and how dem go feel wen de support no dey. na different ways person husband or person wife fit take support dem oh. Dey fit support there. Dey fit support dia self emotionally, physically, even for money mata sef dey fit support diaself if na for heart or emotionally. How dem take support dem: you gast dey lis ten to your husband oh or your wife and you fast dey give dem at ten tion. you gast dey very understanding. you go dey encourage dem and you go dey very very patient and you go know how you go take tolerate dem. You go dey help dem do some kind small small house work and you go dey take responsibility. you go dey take care of dem wen dey dey sick or wen dem wound for body. you go dey show dem love. you go always dey available for some days. no be sey dem go dey see you once in too weeks, e no make sense. you go dey contribute some tings wey una dey buy for house. you go know sey you go know how you take dey spend your money. you no go spend your money anyhow and anyting wey una wan do una go do am togeda. Una go dey pray togeda, una go dey sing give God togeda, una go dey support each other, una gast understand unaself well well and una gast respect una believe. una go dey encourage each other oh. wen support no dey, you know sey your husband or your wife no go feel… go dey happy. e go feel like sey you no dey appreciate am. Dat person go dey frustrated, e go even dey vex anyhow sef and e go dey like far from you base on de kind ting wey dey happen. Dat kind ting you know de always dey; na important ting be dis oh and support dey very necessary for relationship. if husband or wife no dey support dia dia husband or dia wife or dey no dey support each other, dem go feel like sey love no dey de relationship and dat relationship no go even last sef. but if dem dey support each other. de relationship go last and everybody go dey happy joy go dey.

I be feel alive of I dey do any sporting activities yes oh if I dey participate for any sport. like dis I dey always feel alive I dey always get energy I dey feel like sey all my body dey connected and no be small feeling I dey always get. I dey feel strong I dey feel very agile like my heart dey pump my blood dey flow my senses dey even dey sharp sef because I no go wan loose guard. make I loose for de game now omo. if I dey participate for any sport I dey feel free I dey even forget my worry sef I dey forget sey I dey stressed I go just focus on de game na challenges dis one dey bring oh because I go challenge myself I go wan push myself I go wan win. I no dey wan loose guard myself now make I loose you know dat kind feeling for sporting activities. e dey always make me feel alive me I dey always feel like sey my body my mind my spirit all dey connected and na important tings be dis one e dey bring me joy like I dey always dey happy. if I dey participate for any sport and if I win you know dat kind ting now I go dey very proud of myself I go dey very confident like de confidence go choke I go feel like sey i fit conquer de world. I fit do anyting wey I wan do sporting activities dey give me life sporting activities dey give me energy sporting activities dey make me feel like sey I dey live like na so I dey always feel sporting activities. no be just physical exercise for me oh na mental exercise and if I dey play chess like dis, na dat time my brain dey dey sharp like dis because I no go wan loose guard or if I dey play ludo my brain dey always dey active. so na so e dey make me feel I dey always dey active I dey always dey in guard I no go wan loose guard na make my opponent no just take chances just win me. I no go like loose for my game and me na winner I be so I no go even wan loose guard for de game I like sport o e dey make sense.

Wetin be de entertainment experience wey I get wey don leave lasting impact for my head and how de experience make me feel. Na one concert wey I at ten d before oh de concert na for my favourite artist and dem perform big big hit. de energy for de crowd make sense and de music powerful. na experience be dis one oh de music dey move me de performance dey inspire me de crowd dey even give me energy sef. I dey feel alive I dey even sing I dey dance I dey connected to de music and even de crowd na sense of community dis one bring for me like I feel like sey I dey, I belong I feel like sey I dey part of someting sef. I even come connect with pipu wey dey around me like all of us follow join togeda dey vibe togeda like de music dey touch my soul. de lyrics dey flow with me I dey feel de emotions na so I dey reflect on my own life. I dey tink about my life my relationship I dey tink about tinks wey I wan even achieve. na de music dey make me feel like dat oh. de experience omo no be small impact e get for my head because de music stay with me till now sef. I even got still talk wetin and wetin and wetin happen oh. de experience na one in a million. de experience make me feel alive. e make me feel connected e give me sense join. I remember de night dat night all de sound and de energy de experience wey I no go ever fit forget de concert make me realise sey music dey very powerful and music dey bring pipu togeda. na so de music make me feel and de music even inspire us na so de experience take inspire my life na de experience take change de way I dey take tink. na so e dey be oh. I go always treasure that experience I swear I go always value am I no go wan misuse am.

How I dey feel about di infomashon wey I dey consume, wey I dey see everi day from TV or radio? Na difirent kind feelins I dey feel o. sometimes, I dey feel sey dem dey ask me weti me I don already sabi, sometimes, I dey feel sey, dem dey educate me, sometimes, I cdey vfeel connected to di world. Di news, di shows, di stori wey dem dey share dey make me sabi wetin dey happen around me. Sometimes, I dey feel like sey somtins no dey necessary, as in di infomashon dey come too fast and I dey even struggle to undastand am. Di, di, you no sey somtime wey be sey dem dey dey fair for wetin dem dey do, and sometimes again, na fake news na in dem dey even share, e go even make me ask mysef, which one be truth? which one be lie? I dey feel som kind of waist somtime sha, I dey ask kweshon about where dos pipu dey hear dem jist from? how dem dem dey hear dia jist? And who dey even give dem jist? I dey take how di infomashon wey dem dey give me, how e dey take affect my life, my communicashon, how I dey take folo pipu talk, how e dey take affect how me and pipu dey. I dey worried somtime, di way di infomashon dey repair me, how e dey take affect di way I dey take behave, how e infomashon dey take affect som kind decishon wey I dey make and even di way I dey talk. Na so I dey take do with difirent kind of stori wey I dey hear o from news and from rado sef. I dey try dey informed, I dey wan no everi tin wey dey happen around me. So e be like sey di infom\shon dey come like riva, me I dey try swim, I dey try float and I dey try mey di swota no swalo me. Na di chaleng wey me I dey face be dat but at di same time sha, I dey learn and I dey grow so na so e dey be for me.

Make I tell you of di time wey I travel and how I feel about am. So, e get wen I dey travel from lagos um come Abuja for my youth savis. Omo! Na road I folo o. so, from Lagos na so we come? And dat time e dey important for me to come Kaduna first make I go collect my statement of rizot. As we rich Kaduna, my joni from Lagos to Kaduna e mame sense o, and na night joni, I enjoy am. E get places wey we stop wey we buy fud chop, dat kind? You no sey, I dey see night view of places, na so I take enjoy my night joni. As we rich Kaduna…. As we rich kaduna, I classify my way go bak my skul, from kaduna I con come bak Abuja again. Omo di joni make sense o even though di joni long sha but e make sense I enjoy am, e get one place wey we see sey dem dey sell bush meat, see pipu just dey buy bush meat, me wey dey go camp I no fit buy sha. Pipu dey buy bush meat, e get where we stop wey som pipu buy yam, even for night and e con make me learn sey, for som places wen oda pipu dey sleep, for dos kind places den no dey even sleep na dat time dia maket dey stat. dem dey sell, dem dey sell give pipu wey dey travel, dem dey fud, you go see cold wota, you go see cold drink, e no get wetin you no go see for road, Especiali for dat lokoja side. Di joni been make sense o, I been like am, I no reali feel tired sha. Becos I dey enjoy my joni, di place wey I sit down, I dey very comfortable so no bodi distob me, no bodi wori me, no bodi press me, I dey very-veri comfortable and I dey ok for where I sit down. Di bos wey I enta even get place wey I go chaj my fone so notin like sey my fone off or my battery dey low I no go fit press my fone. And my fone keep me? My fone been help me sef as I just dey press am dat time dey while away time, and even di time wey I been sleep, I been sleep well, like I dey comfortable nobodi been dey push me, only me sleep, only me do my tin. Dat joni make sense.

Parti dey make me dey conected to oda pipu, how I dey feel wen I a ten d parti? Yes! me, I be life of di party, I like to dey comot, I like to dey vibe, I like to dey meet new pipu so, parti dey always make me feel like sey yes, I dey conected to odas becos na for dat kind place you go meet new pipu, na for dat kind place you go see diferent karactas, diferent karactas, you go even see sey some pipu dey even fight for fud. Som pipu dye fight for rice, rice wey fit no sweet o but dem go stil dey fight. Shey you see sey na somtin wey go even make you laugh be dat, som pipu? You go see pipu wey go fight for fud, you go see pupu wey no want enibodi do dem eni how, you go watch di wey pipu dey dance, all dos kind tins, e make sense and you go meet new pipu, diferent karactas, diferent pipu from diferent places, na dos kind pipu na in you go even meet, no be sey you go just dey your hous, you go just dey one place you go dey meet only ypu and your nebors you no go dey meet enobodi new, notin like dat. But if you dey comot, if you dey at ten d parti, you go dey meet diferent pipu, you go dey see diferent pipu and you fit even come later meet your husband abi your wife sef you no fit even no. but na for parti all dos kind tins dey happen. Hiow I dey feel wen I a ten d parti? Omo e dey give me joy o, I dey like dress up, I dey like do my make up, I dey like dress fine make I comot make I wear my shu make ppu see me, see sey, a’a, who be dis fine babe? Na so idey like to dey feel and e dey always give me joy wen I dey meet new pipu wen I dey collect fone nomba, pipu fone nomba, dat kind tin so e no go just be like sey I dey talk to di same set of pipu everi day, I go get new pipu wey I go folo chat, I go evn no dem, I go sabi dia karacta, I go no if na pipu wey we fit vibe or pipu wey we no fit vibe togeda. I go no from di way we dey chat, from di way we dey link up. Parti na veri nice palce to go, becos you go even dance, you go forget wetin dey wori you, you go forget all your wahala and you go just dey hapi as you dey see pipu dey make you laugh, all dos kind tins.

How I dey feel eni time I dey club with my frends, with my guys dem? I dey always get joy o. DJ dey pump muzik, di light dey flash, di vibe dey hot, I dey feel alive, I dey feel free and I dey feel like sey, I dey let loose. i dey dance with frends, I dey dance with my padi dem, dance with new pipu, I dey sing along, I dey feel di eneji. Na gud times we dey always get eni time wey we dey club. We dey laugh, we dey joke, we dey catch cruise, we dey enjoy oursef. If DJ don dey burst pipu like dis, everibodi dey hapi, evribodi dey get gud time, evribodi dey enjoy, na vibe we dey feel. I dey feel connected to my frends, like, I dey feel connected to di muzik and I dey feel like, I dey di parti of di parti. Na stress na stress relief be parti o, if you dey club like dis, you go forget evritin wey dey wori you o, you no go even no who even dey near you o, you go dey, you go dey very free, you no go even shame to dey dance becos oda pipu dey dance. Di club dey provide escape From di daily grind, and I dey feel like sey I dey very free, idey forget my wahala, I dey forget evri tin wey dey wori me and I dey just enjoy di moment. Na so I dey feel eni time wey I dey club with my frends. Na vibe upon vibe, and na memories we dey create base on we go snap pikcho, everi bodi go just dey, base on sey you go meet new girls, you go meet som kind new-new guys, all of una go just dey dance like sey una no each oda since. Wuna go even forget say na for dat pari wey una even meet sef. But if you dey with your guys dem, you go even dey much more safer becos notin fit happen to you, you go high, you go do eni tin wey you wan do base on sey ,you no say ehn, your frends dey dia, and na parti, na club una dey na dat kind tin. So you go even wan enjoy yourself, you no go wan no wetin dis one dey do, abi wetin da one dey do and no bodi go judge you for dia.becos all of una, na disame tin una con do, na experience be club o and I dey always luk forward to dat experience becos I dey enjoy am.

Make I tell una how to play game wey I sabi, make I teach you how to play lido. Na simple game be dis and na game wey you go need your lok and your sense join. First, you go need di board, di pieces, den dey call am…….? And di dice, you go lay with pipu, you go play am, wuna bee two wey fit play am, wuna be four wey fit play am. So, each pleya go chus in own token color and den go put di token for di statin point. Di statin point na in be di safe zone, pleyas no fit go bak to di biginin, once dey rich statin point or once den dey statin point. Pleyas go take tons dey roll di dice, and den go dey move di tokens base on di ball round di nomba wey den get. Di goal of di game be sey make all di token finish, enta di finish line wey be di centre of di board, di finish line na in be di final destineshon. Pleyas go need know how dem go dey go through out di board, mey de go avoid dia fellow pleya wey go be like obstacle for dem. And dey can rich di finish line even before dia own felo pleya becos if your felo pleya rich finish line before you, dat pesin don win and you, you don loose. So you can stay very calculatin becos na game ey require sense and som kind math join. If pleya land for space wey anoda pleya dey occupy, dem go send dat pleya token bak to di statin point. Na fair game o, and pleya go need know how dem go take pley am wey de go dey blok dia felo pleya so dat, I felo pleya no go push dem go bak statin point. Pleya go just dey roll di dice, and de go dey move all dia tokens, until one pleya get all di tokens for im, for di finish line, dat pleya don win di game be dat. Na exciting game o, di game make sense and to win dis game, di pleya ghas dey very patient and di pleya ghas prey sey im go dey loki so dat im go fit win and di pleya ghas need plenty sense and na game wey dey bring pipu togeda, na beta game.

How dancin dey take affect my mood and my feelins, and di wey I dey take feel? Na pawaful tin be dancin o and dancing dey make me feel alive, dancing dey make me feel free, dancing dey make me dey open wen I dey dance, I dey feel like sey, I dey left off all my woris, all di tins wey dey make me fear, I dey like di muzik, I dey like di movement, I dey like everi tin wey dey conbine, wey dey togeda, just to get one kind feeling wey dey comot eni bad mood and bad feelin. Dancing dey give me joy, di beat, di sound, everi tin dey make me hapi, I dey see like sey I dey flow for air. Na good feelin be dat o, dancing dey make me forget everi tin wey dey give me hedache and I dey even feel alive durin dat time wey I dey dance, dancing dey make me feel like sey, I sabi wetin I dey do. Wen I dey dance, I dey feel like sey na me get dat place. I dey always kari my shoulda up, dancing dey make me feel like sey I fit do entin wey I wan do. Di muzik, I dey like di muzik di sound of di muzik, di muzik dey touch my soul! And I like di movement wey everi bodi dey give, na anoda way to take communicate be dat o. bicos e just dey be like sey, I dey express mysef, even wen I need talk enitin. Dancing fit connected to my emoshon, e fit connected to di wey idey take feel. Dancing get e own benefit, e get e own tin wey e dey do bicos e dey even calm my mind. And my way to relax be dat, dancing dey make me fit get balance, e dey make me dey open like, I no dey even fear who dey around me. Na so dancing dey take affect my mood and na…. na…. somtin wey I like, bicos I dey dey alive, I dey feel hapi, I dey and you know di way lafta be na. I dey laf, I dey get joy, notin dey wori me, notin dey boda me durin dat tIme wey I dey dance, everi tin wey I dey focus on na just dat dance and dancing na tin wey dey bring pipu togeda, you go even start to dey talk to pesin sef, you go even bigin stat to dey dance with pesin wey you no even know before.

Wetin dey triga my stress and how di stress dey take affect my bodi or my mind? Na plenty tin dey triga my stress and one of dem na pressure for work, wen dem put fire for my bodi for my work, for skul sef wen den just kari plenty assignment give me, I dey feel like sey I dey unda pressure. Di stress go dey sta affect me, my mind go dey always dey wori. And I dey feel like sey I no fit cop, my bodi go stat to dey shake, I get plenty tins wey I dey do at di same time, I no go fit get peace, I no go even fit sleep. Becos I no sey tins dey for me to do wey I neva do. Anoda tin wey dey triga me, my stress, na relashonship issue, relashonship wahala, I no dey like wen I dey get problem with my frend, my family memba, I dey feel like sey I dey loose control, e dey show for my bodi, my heart go dey beat fast. My mind no go even dey calm and I no go feel relax. Omo! Moni mata sef dey make me go through stress o, bicos I go just dey wori how I go take fit pay my bills, or how I go take moni fit do som kind one or two tins. Di stress dey take, I dey occupy my mind dey full my mind. Bicos everi tin wey I dey tink na how I go fit take solve dis problem. If I dey experience stress like dat, I dey notis sey my bodi dey do som kind…e dey do som how. I go stat to dey feel headache, somtime too my bele go stat to dey turn me, my mind too dey always be affected bicos I no go fit stay one place, I no go fit sleep. E dey make me feel like sey I no go fit handle di situation and na hard time be dat. If I wan dey manage my stress, I go just go play game like ludo, I go fit go just play ludo or I go just settle down make I think. Folo my frends, my pad idem, I go folo dem talk. Mey dem fit see how dem go fit help me. Stress again na somtin wey require diferent ways to take handle, bicos if you see di signs, you ghas just know how you go take manage am and stress again dey affect for…. E dey show for my bodi, if I dey stess, you go even see am for my face sef.

How pressure dey take affect de way wey I dey make decision? Pressure na one strong thing wey dey make persin head hurt. If persin no get strong mind or calm spirit, e fit make you do wetin you no suppose do or you go rush make choice wey go later pain you. Pressure dey come from plenty places - sometimes na family, sometimes na work, sometimes na money palaver, and even wahala from friends. So, how pressure dey take affect me? De way I dey take make decision make I break am down. First of all, if pressure hold me for neck, e no dey make me think straight e go dey hard for me to think straight. My mind go dey jump from one thought to anoda like sey na frog. You no go even get time to calm down reason wetin dey happen. You go just want do sometin sharp sharp make de pressure comot body. Dat one fit make persin enter gbese or wahala. For example, if I dey broke and pressure dey house sey dey need money, I fit rush go borrow money from de wrong place or even do sometin wey no clean just because I want solve dat problem fast fast. Sometimes pressure fit make persin doubt himself. You go dey ask yourself, shey wetin I do make sense? abi I go fail? Dat kind fear go begin press your chest, and you go begin shake. Instead to instead of you to even trust your own sense, de way you dey think, you go dey look face, dey do wetin odas dey do, even if your spirit tell you sey e no pure. Dat one na anoda way pressure dey take twist persin decision. But you see, if persin sabi manage pressure, e fit make am turn to advantage. E fit still make you dey sharp, dey alert, dey ginger to find solution quick. But to reach dat level um, persin need to sabi calm down under heat, take small breath, and reason like sey na cold dey. If you allow pressure carry your brain go front without your body, you go make mistake. Anoda thing be sey pressure fit make you forget who you be. Maybe you get values or you dey follow wey you dey follow, but once pressure show face, you go drop dos your beliefs like sey dem no even matter. Na so e dey be oh. So last last ressure na part of life, e dey affect everywhere. But how e take affect your decision na how you take hold your mind. If your mind strong and your heart calm, you go fit make beta decision even when everywhere dey red. But if you no fit hold yourself, pressure go carry you where you no plan go naso e be.

How I de take care of myself when wahala day my mind and when I dey feel ten sion or when I dE worried. anxious moment now those times wey de make person mind go just de run up and down like say you dey chase something abi something de pursue you. E de be like say your heart de drum, like talking drum and your body go just de tight like new rapper. sometimes you know even sabi wetin dey cause am but you go just day feel somehow that can feeling fit make person down, fit hold person down if you no Sabi how to handle am. as for me I don learn small small how to handle myself anytime that kind anxious moment wan show face first thing wey I de do na to breath deep, e go, e no sound like big thing but e de work. I go first sit down for one corner close my eye breath in, breath out hold am for my body small den I go release am slowly I go do like, I go do am like five times you go surprise dat small breathing go help you calm your mind small. sometimes we de forget to breath well when wahala hold us, body go tight chest go press but once you start de breathe deep e be like say small space don enter inside you Another thing wey I did do be say, I dey talk to myself I no de wait for person to come motivate me, I go just tell myself guy you don't pass this thing way hard pass this one you de strong this one to go past even if na lie small I fit talk am because if you leave your mind e go carry you go fear, e go carry you go where fear dey stay and you go begin fear but if you talk to yourself with power, you go begin feel sey u you fit pass anything wey come sometimes to I go just carry myself waka small, I go just waka small for street, I go go seat down for one place may breeze blow me. nature de calm, nature dey calm person spirit and na very calm thing to do. if I see tree or I hear birds de sing e de remind me say life dey still go on even if my heart de hot I go just tell myself say as tree still dey grow and breeze dey blow my own life still get Hope